Lapha kusendaweni lapho okungangciniswa khona abantwana abancane. Lapha abazali besiye misebenzini, besebebathatha ntambama sebevele misebenzini. Kule indawo abantwana bayasala belitshaziswa ngabasebenza khona. Benikwa izinto zokuthi bebalibazise.

I government yeZimbabwe iyaqakathekisa kakhulu abantwana abasebangeni leEcd batholiswe ukudla batholiswe lamanzi ahlanzekileyo nxa besesikolo lapha kutshengiswa amanzi ahlanzekileyo.

Ngeyinye yezindawo okugciniswa khona abantwana lapho abazali beye emsebenzini lapho betshengisa indlu lapho abantwana abagcinwa khona belitshaziswa khona lapho sekuyisikhathi sokuthi baphiwe okuphuzwayo banikwe lokudla.

Isikolo semfundo ephansi I primary school leyi yikilasi etshengisa ukuthi yikilasi ekuleso sikolo lokho kusibonisa nge time table efakiweyo etshengisa ukuba yiwaphi ama subject ayabe engakuleso sikhathi

Lapha kutshengisa abantwana abasesibangeni semfundo ephezulu. Befunda izifundo zeScience. Baseklasini lapha bayafunda. Ngezifundo zeScience, eziphathelane lolwazi lweScience.

Isikolo esemfundo ephezulu esifundisa ngemisebenzi yezandla. Lapha abafundi basekilasini bafunda isifundo sabo esiphathelane lokusebenzisa izandla.

Isikolo semfundo ephezulu esingathi kungaba yisikolo sokufundela imisebenzi kumbe e university lapho abantwana base kilasini abafundi basekilasini bayafunda besebenzisa imitshina yalezinsuku amacomputers

Isikolo semfundo ephezulu isekhondari skulu lapha kutshengiswa abafundi beselayibhrari, beresearcher elayibhrari lokhu sikubona ngamabhuku, indlela ahleli ngayo umbalisi labafundi bebala bayaresearcher

ngesinye sezikolo zemfundo ephezulu i university ,lapha sibona ngezakhiwo zangkhona indlela ezakhiwe ngayo lamagceke akhona indlela aphatheke ngayo ayatshengisukuthi kutholakala khona infundo ephezulu

Isikolo semfundo ephezulu e- university. Leli ngelinye lamagumbi ezokufundela akulesosikolo. Njalo lapha kutshengiswa abasebenzi abakuleyondawo. Besebenza ngemitshina, esetshenziswa kulelogumbi.

Leli ligumbi lezokulala elitholakala kwamanye amayunivesithi esingathi ngamadometries. Litshengisa lapho abafundi abalala khona .

Eyinye yezindlu yezikolo zemfundo ephezulu i yunivesithi. Lapha kutshengiswa elinye lamagumbi elisetshenziswa ngabantu abasebenzayo kuleyo ndawo, esingathi yi hofisi yomuntu osebenza kuleyo ndawo.